Zvitenda zvinombururuka izvi dzine mbahla dzinodiwa kuti dhokodheya agonhle mukuwo weshe pevanenge veidetsera vantu vabatwa ndizvo.

Ana mayi ,ngatiendese vana vedu, hundumure kuzvibhedlera hobayiwa nemukuwo wakafanira.

Kune zvitenda zvinokona kungo mbururuka nyika yeshe zveingobatira antu ngatizame ngenjira yeshe kudzingwarira peshe patiri.

Madhokodheya antani anokona kutihambira kumakanyi kwetinogara veitirapa matenda etingadhibana nawo.

Panoda vantu vano hamba vei chaya bemberera mu ndaraunda dzavano gara kuti vantu ngava shambe nyara.

Ana mai vanemimba ngatirambe teyenda kuzvibhedhlera kovhenekwa kuguma tazobara. Zvinodetsera yambo kumwana urimundani.

Nawoo madhokodheya pachawo anosise kudzingwarira kumatenda antani anoite yekubhururuka, ngekudzivhara ngembahla.

Kana wabatwa nedenda ngatirumbe kuchibhedhlera kune madhokodheya akafunda ngezvazvo anotibaira kuti tipone.

Madhokodheya, ngaafundise vantu ngematenda eshe, evangakona kudhibana nawo kuti vadetsereke, vasati vangena mwezviri.

Madhokodheya vane hembe dzevanodxoka dzekudzingwarira kuti vasabatira zvindhani zvirwere pevanenge veitidetsera kutirapa.

Kune matenda anokona kutibatira kana tikasagxoka mbahla dzinotingwarira kubva kwaari.

Muzvibhedhlera mune madhokodheya akafundire kuhloya kuvheneka nekurapa vana adoodori. Ngatiende navo voodetserwa zvichakanaka.

Mvura dzetinochera mumifuya adziiti kuambe nekuphuza dzakadaro dzinode kukwatisa ndikwo kuti tisabatire matenda.

Madhodha nendombi dzekanyi zvakanaka yaambo. Kuti vaite kamari kako, ngatibetserevo kuzvibhedhlera zvekuntaraunda dzetinogara.

Tinokona koovhenekwa ngazi yedu, ngemadhokodhaya ari munharaunda dzetinogara zvinodetsera yeyamho.

Mvura ndiwo utano waakhona. Zvinodetsera yaamho kuti tibekerwewo mvura mumizi dzetinogara.

Majaha nendombi ekwedu ngatiendewo tinoita zvinoita vana wevandani kofunda kuita madhogodheya kuzvikora zvepadera.

Mvura chiro chakakosha yaambo pahutano hwedu. Kudzishambidza kunoita kuti tisabatwa ngematenda yakasiyana siyana, ngatigare takachena.

Vana vadodori vanofanire kuramba veiende kuzvibhedhlera, kobaiwa nekuningirwa kuti vasabatwa ngematenda anemitutu anokona kutenderera.

Vanhu ngatipote teiita midhibano teifundiswa kuti tingadziita ngwaririrei kuti tisabatwa ngematenda anhani adai kurura muntaraunda.

Mudzimai ane mimba unoda kubatikirwa yambo ngekuti wakatwara ndaramo yeundani mundu unoda kuona nyika.

Tikaramba teifundiswa ngezve matenda akawanda muntu weshe unokone kudzingwarira zvinoite kuti tisazobatwa ngematenda.

Chibhedhlera hachinei nokuti munthu wakadini munthu weshe majaha nenthombi, anamai nanababa, anambuya nanasekuru ngatiende kodetserwa.

Ngatichaye bemberera, kuvagari vemuntaraunda kuti vashambe nyara kana vapedza kushandisa chimbuzi vasabatwa ngematenda.

Mvura chiro chisikafaniri kutambudza muntaraunda ngekuti yakabata ndaramo yeantu eshe.

Kune nyika dzendani dziri kutidetsera yambo ngemitombo. Ngatinasirewo yedu tizoendesawo kwevariyo.

Vantu ngavagare pashi senyika vaonesane ngekubetserana kuti zviinyi zvinodiwa kuti vantu vaone kurapwa zvakakwana muzvipatara .

Mvura yemumufuya haizi kuhlamburuka kuti tiimwe yakadaro inoda kutanga taipipidza ngokuti ine makonye.

Zvakabati mborwo akiti woye kuti tionewo pekuchera mvura yakahlamburuka kumwiwa, mumakanyi mwetinogara. Zvinodetsera yambo kumbuno yedu.

Mazuvano madhokodheya akutenderera mundao dzakawanda eifundisa nekubetsera nezvematenda muntaraunda.

Mvura inodiwa kumuntu weshe ,kunyanya zvirwere zvemukati, inodetsera yaampho kuti zvisatibata, kana tikaimwa.

Ngatishambe nyara peshe petinenge tashandisa chimbuzi kana teida kubata chekurya zvinodzasira yamho matambudziko ekubatwa ngematenda.

Munthu weshe ngaadade ngekwaakabva nekanyi rake raakabarirwa aridakarire ade kurishandira.

Paane zvibhedhlera nemphatso dzinongwaririrwe vane masoro asikatori zvakanaka, kuti vaende koogaremwo veidetserwa varimwo.

Ngatihambe teichaya bemberera mumakanyi mwetinogara nekuti tisatambudze vana vadoko. Zvinoite kuti vashate masoro.

Munozviziya ere kuti vantu vandani vakuhlanyama soro mazuwa ano zvakuangirwa ngezvinodhakwisa zvoryiwa nekumwiwa ngevanhu.

Vanohlanya vanokonawo kudetserwa kurapiwa kana kuendeswa kumbatso dzevanogwarirwa vari vega.

Anamai munokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera nevana kuti moofundiswa mangwaririro evana, kuti vakure vasina zvibingaidzo zvinovatambudza.

Zviro zviya zvichicha amunawee zvataiita zviya kudhaya zvekubarira mumwizi mwetinogara ngatizvirekere ngatiende kuzvibhehlera kuti tisadhibana nematambudziko.

Nesuwo mandau tinotenderwa yaambho kuvhura zvibhedhlera mumakanyi metinogara kuti tikone kudetsereka.

Kugariswa muchibhedhlera hakusiri kuti voda kufapi. Ndikokuti uone kubetsereka urapwe zvakati mhoryo, ukasike kupona.

Igangaidza mukweni wemphezi yawawira mudumbu. Wadirei kuzvitambudza ngekuedze kutsvaka chiri nechiri cheusingazii?. Ngatiende kuzvibhedhlera, tiende koodetserwa ngaanamazvikokota vakafundira mushando wakhona wekutirapa.

Kana peinge panedenda ririkutenderera vana veshe ngavaende kuzvibhedhlera kobaiva ngemadhogodheya, kuti risavabata vabetsereke.

Ngatiende kuzvibhedhlera tookasike kuvhenekwa nekuhloyiwa matenda atingadai tinawo. Zvinodetsera yaambo kuti tikasike kurapwa.

Dambudziko remadziso ranesa munharaunda dzatinogara, ngatiende kuzvibhedhlera todetserwa ngevakazvifunda tikone kuona zvakanaka.

Muteto wemazuwa ano unoti vantu vasharuka vaguma muzvibhehlera ngavatange kudetserwa vona vakasike kuenda kanyi.

Ngatidetsere kuvaka zvibhedhlera nekutenga mitombo munyika yedu nekumakanyi kwetinogara, zvakanaka yeyambo.

Mu zvibhehlera mune ndau dzino ngwarirerwe mitombo yaka wanda wanda undani inoda muno tondorera.

Ngatiende ko vhenekwa madziso edu ku zvibhedhleya nge madhokodheya akafunda ngezvazvo zvino detsera yambo.

Ngatikone kufunda zvikwangwari zvakabharwa. Zvinodetsera yaambo kuti tikone kuxonda kwetinenge teide kuenda kwemene tisingazi kurashika.

Ngatizame ngenjira yeshe kuenda kodongorerawo vatenda vanenge vari muzvibhehlera zvinodetsera yaamho kuti vakasike kugwinya.

Muzvibhedhleramo matinodetserwa ngatipewo mukana kune vachembera nevane mimba kuti vatange kudetserwa.

Mibhedha ine mavhiri inodetsera yambo muzvibhedhlera kune vatenda Vaya vasingakomi kuhamba .

Ngatifundisane muntaraunda dzatinogara maringe nematenda akasiyana siyana etinokona kudhibana nawo tirimwo mumabuyamwo.

Kufunda hakuna ndakura anambuya nanasekuru, majaha nendombi, mese munotenderwa kuenda kofunda kuita madhogodheya.

Muntu umwengaumwe unosiswe kufundiswa maringe nemhono yake, kuti akone kudzingwarira kuti asabatwe ngematenda.

Mutombo ukazwi ngewekudzora ngaushandiswe zvabhuiwa ndapota tisachicha nekuti zvinouraya.

Madhokodheya arimwo muzvibhedhlera akawanda akagarira kudetsera isusu kana teinge tadhibana nematenda ngatirumbeyo.

Vantu ngavafundiswe kuti vanoita detsererei muntu kana einge arwara uriye unaye pasina dhokodheya padhuze.

Vantu vakawanda varikugirajuweta muzvikora zvepadera kuti vakone kudetsera varwere nevantani vanematambudziko munyama dzavo.

Zvakanaka yamho kuti vantu vafundiswe ngezvirwere zvepabonde nekuronga mhuri kuti vantu vakone kudzingwarira nekuti vasabatwa ndizvona.

Zvinobetsera yaambo kubhara mabhuku nekudhirova mipikicha. Yekuti vantu vangwarire ngematenda ari kutenderera.

Vana vane majikiseni nemitombo yavanopuwa vachakatsonga kuti vasazobatwa ngematenda vakura kana kwavanohamba.

Vana vadodori vanofanire kuramba veiende kuzvibhehlera veibairwa nekupiwa mitombo kuvharidzira matenda anotenderera.

Ngatibetserevo vandani vetinogara navo muntaraunda dzedu. Ngekuvafundisa nekuvabhuira kuti kune ntaraunda dzinoberwa vanorwara ngematenda akasiyana-siyana, ukaendeyo unobetserwa ngemazvo.

Ngendaa yei muzvibhedhlera meidzara madhokodheyaa anobva kuretu imwimwi mandau murimwo, ngatifundewo.

Dhogodheya ega-ega, eitora muntu ngazi yekuti avheneke. Unosise kuputira nyara dzake kuti ngazi yavo isagwamana.

Monha dzirimwo muzvibhedhlera, dzinouya kotitwara kumakanyi kwedu, kana tadhibana nedambudziko reurwere, tisina chekuhambisa.

Vatenda vanenge vagume muzvibhedhlera yakabamba maningi, vanendau yavo yavanorumbiswa kodetsererweyo kuti zvikasike.

Kuzvibhedhera ndiko kwatinokone kuona madhokodheya qnokona kutidetsera pamatenda eshe etinozwa munyama dzedu.

Muzvibhedhlera maanemi bhedha yakanasirirwe kumadzimai anemimba kuti abaarirepo zvisanetsa.

Mwamuna nemukadzi vanozi ngavaende kuchibhedlera veshe vaende kovhenekwa ngazi dzavo kuti varapwe veshe vadetsereke.

Panovhenekwa ngazi zvinoda kungwarira yaamho kuti dzisadhibana zvinozokonzera matambudziko mundaramo yevantu.

Matenda eshe etingadhibana nawo tinokona kudetsereka kana teinge taenda kuzvibhedhlera kune madhokodheya anozvikona.

Muzvibhedhlera munosise kunge muine zvihlayo zvekuti vatenda vagarepo vakaemera kuhloyiwa nekuvhenekwa.

Zvibhedhlera zvindani zvikuru zvine movha dzinoshandiswa kootwara vatenda vanenge varwarira mumakanyi mwavo. Ukangochaya ruxunga, vanotoguma.

Muzvibhedhlera, ndimwo mune madhokodheya akawanda, akaofundira kurapa, matenda akawanda-wanda, atingadhibana nawo.

Ngatidzidzirewo kuita madhokodheya tizopetuka kumakanyi kwedu kwatakabarirwa kovakawo zvibhedhlera zvekudetsera vanogarayo.

Kune mabandiko arikudetsera yaamho kutenderera veiake zvibhehlera mumakanyi nemunharaunda dzinhani.

Denda reshe ratahlupika ndirona ngatirumbe kuchibhedhlera madhokodheya ariyo akagarira kutidetsera.

Matenda emumwoyo apararira yaambo. Munozviziya ere kuti kwane mitombo yemazuwano inokona kudetsera kumarapa?

Munozviziya ere kuti mapirizi atinopuwa kuzvibhedhera anogadzirwa nemimbiti irimumakwasha kumakanyi kwedu.

Mitombo yemazuvaano ingahayo asi akuna kunodarika kudai ngekuhya zvataihya kudhaya zvinodetsera yambo.

Denda rimwe ngarimwe rine zverinoita munyama dzemuntu zvinobetsera yaambo kuti rikone kurapika.

Madhogodheya anosise kunase kuxasa mamwire emutombo dzavanenge vapa vatenda vasazoshaisha.

Madhogodheya ngaatenderere muntaraunda dzedu veifundisa vantu kupona kwakanaka kunoite kuti vasarwara.

Mandokodheya anodetserana paanonge eyiita mushando muzvibhedhlera kunyanya panonge peivhiiwa muntu zvinoda nyara dzakawanda.

Munozviziya ere kuti kurwara kwe mwana akumu koreresi kunyora zama nishoni rake unonyorera muchi bhehlera mo

Ngatiitewo kuti mundau mwedu munge mune madhokodheya akafunda kuvhiya vantu veivarapa zvirwere zvemukati.

Cheshe cheungada kuzwa panyama dzako dzinenge dzeipanda kungaa kuhloyiwa kwane muchini unokona kuzviita.

Ngatiende kuzvibhedhlera tovhenekwa ngazi dzedu ngemadhokodheya akafunda ngezvazvo tidetsereke.

Anambuya nanasekuru vane zviyayo mumakodo avo. Ngativaendese kuzvibhedhlera voningirwa ngemadhokodheya.

Kune mitombo yekuphuza, neyokudzora. Umwe naumwe une mashandiro awo, pakurapa matenda.

Dhokodheya asati akutora ngazi unofanira kugqoka mbahla dzinoite kuti ngazi dzenyu dzisadhibana .

Kana mwana nyama dzake dzisikanaki rumbai naye kuchibhehleya aende koningirwa nguwa iripo kuti akone kurapwa.

Muzvibhedhlera mwane madhokodheya akafunda ngekuvheneka makodo ngatiende tinodetserwa kuti tine panopanda.

Panode majaha nentombi akagwinya anoema kumurudzire ntaraunda yavo.

Tapota muzvibhehlera, rashaiwo naiti dzamunenge mashandisa, nekupisha zvitumbu zvemitombo yenyu, vana vasazotambisa.

Kune matenda adzara nyika yeshe anoda kuti tiende kuzvibhehlera tovhenekwa ngevakafunda ngezvawo kuti tione kudetsereka.

Neamweniwo vana vemumuganga mwetinogara, vokonawo kushandisa michini, kuvheneka ndiyo matenda mumwiiri dzeantu. Zvinodakadza yaampho.

Vana vemandau ngatiendewo tinofunda ngezvekuvheneka matenda akasiyana siyana anooneka munyama dzevantu tizobetserawo ntaraunda dzedu.

Majaha emweni ndombe , anamai nanababa , anambuya nanasekuru ngatirekere zvekushandisa zvibhotoro zvatisingaziyi kuti zvainga neyi zvemweni zvine mitombo inouraya

Mudzimai weshe unemimba unosise kuramba eienda kuchibhedhlera koohloiwa nguwa ngenguwa kuguma abara.

Muchibhedhlera mwaane michini inokone kuvheneka zvintani, zvitenda zvetisikakoni kuona ngemadziso edu, zvinodetsera yaamho.

Aungadakari ere , kukaita dhokodheya wopetuka kanyi kwako, koshandireyo , weirapa vantani vako .

Michini inohloya vantu muzvibhehlera ikawanda zvinorerusa yamho mushando yeshe inoitwemwo.

Ngatikone kungwarira mitombo yatinenge tapuwa peinoda kungwaririrwa zvakadai ngeye ndani inoda kubekwa pano tondorera.

Muzvibhedhlera zvakawanda mava nemadhokodheya anokona kuvheneka nekuhloya vantu matenda akasiyana-siyana veishandisa michini.

Mitombo inoda kungwaririwa pandau payo pemenemene kuti ikone kushanda ngemwazvo ukaibeka pasiripopi inoshata ndapota .

Mphatso dzekuhloyerwa nedzekuhlinzirwa dzirimo muzvibhedhlera , ngatiendeyo tovhenekwa tiwone kurapwa.

Endai mwohloiwa nekuvhenekwa kana mukazwe nyama dzenyu dzisikanaki, madhokodheya ndiyo mishando waakagarira.

Ndau dzinovhenekerwa nekubayirwa vatenda, ngadzigare dzine bekubekera zvinenge zvashandiswa, kuti zvizvorashwa kana kupishwa.

Madhokodheya aatenderwi kubata ngazi yemuntu asikazi kugoka pahla yekuti vasagwamana nayo paganda rawo

Zvibhedhlera zvekohloiwa mimba nekobarira zvamunomu muntaraunda dzedu ngatiendeyo todetserwa tisabarira mumizi.

Vana mai vane mimba vane zvibhedhlera zvavo zvavanokona kuenda kundohloiwa vasati vabara.

Vana vadodori veshe ngavaende kuzvibhedhlera vaende kovharidzirwa mitenda yeshe inode kuuya nekuti inotangire kuvana.

Kuzvibhedhlera zvinoningirwe madzimai nekurapiwe vana vadoodori zvaayowo muntaraunda dzetiri .Ngatiende toonekwa.

Madhokoteya anosise kuite vantu vakasuntunuka kuite kuti vagone kushanda nevantani zvakanaka yambo.

Ndapota musaedze kushandisa michini yemusikazii ngezvayo, tangai mwaenda koofunda mashandisirwe ayo moone kuzoishandisawo.

Dai taikonao kumasire michini yekuvheneka ndiyo atisaizotambidzikapi kuhambe mimango yakakura kuende kovhenekwa.

Zviro zviya zvachicha amunaa. Kwane michini inoshandiswa kuvhiya ndiyona antu nekuvheneka. Akusisina zvekudhaya zviyana zvekuvhiiwa ngebhohleya.

Mbahla dzekuzvingwarira meidetsera vatenda kudai nevane maronda dziriyo kuti tisabatwa wo nezvitenda.

Muchini inoshandiswa pakuvheneka vantu muzvibhedhlera inoda kungwarirwa zvakati hwee kuti igare zvakanaka .

Vasikakoniwo kuhamba vanayowo muchini irimwo muzvipatara yevanokona kushandisa kuenda pane inhani ndau.

Vantu vakafundire mushando wekugadzira simbi dzekuhamba ndidzo, vakadetsera yaambho ngekuti auchatambudziki kana waremara murenje.

Michina yaayo mazuva ano yoshandiswa kuzvibhedhleya yaakude kuti madhokoteya atange agenda kofundira kuti inoitwe mashandisirwo eyii vasati vatanga kuishandisa.

Zvipanga nezvigero zvinoshandiswa muzvibhedhlera ,zvinosise kutanga zvapipidzwa zvisati zvashandisirwa untani.

Amunawoye ngatirumbe kuzvibhehlera zviri kumakanyi kwetinogara tovhenekwa ngazi dzedu. Azvichatyisi mazuwano, ndiko kutopona kwakhona.

Tapota, magaba ese apera mitombo ngaapishwa asabekwe ngekuti vana vadori dori vanokone kumatambisa.

Kuti uzokona kushandisa muchini iri muzvibhedhlera zvinoda kutanga waenda kunofundira kuti inoita shandisirwei.

Michini yakushandiswa muzvibhedlera iri kubabetsera yaamho. Kuti mishando inotwe muzvibhedhlera isarwadza nekuti ikasike.

Tisafa takaedza kushandisa michini yetisikazi kufunda ngezvayo, zvinokonzere matambudziko akawanda.

Michini yogadzirwa mazuwa ano iri kudetsera yaampo kuti mushando inotwa muzvibhedhlera ireruke panenga peidetserwa vantu .

Iwewe neni, tinemushando wekufundisa vantani vasingakoni kushandisa michini kuti vadetserekewo.

Denda rimwe ngarimwe rane michini inokona kushandiswa kuri vheneka nekuruhloya. Kuti madhogodheya aone kurirapa.

Madhokodheyaa akukona kudetsera vatenda veishandisa dande mutande, zvinokasika.

Michini inodetsera yampho muzvibhedhlera pakuhloyiwa, kuhlinzwa nekuvhenekwa kwevatenda kuti zvikasike.

Zvigero nezvipanga zvinenge zvashandiswa kuvhiye muntu zvinoda kubika zvisati zvashandiswazve kuvhiya vantani.

Michini imwe ngaimwe inoshandiswa muzvibhedhlera ine painofanira kungwaririrwa kuti igare zvakanaka irimwo.

Zvintani zvinoshandiswa muzvibhedhleya pakurapa vatenda azvidi kuzvisiya padhuze navo .Vanokona kuzvikuvadza nazvo kana vapererwa.

Aasiri eshepi maboni boni anoshandiswa kuona ndiwo. Pane anhani anoshandiswa ngemadhokodheya pavanenge veiita mushando wavo muchibhendleya.

Kwaane michini inhani inoshandiswa kuvheneka nekuona zvinhani zvitenda zvatisingakoni kuona ngemadziso.

Ngatirashe mapepa etinenge tabvisa mitombo yedu kuretu kana kutsira pashi kuti vana vadodori vasamatambisa.

Vana vadodori vanayowo mitombo inoenderana nezera ravo. Maringe nematenda avanenge veizwa chinodiva kutanga vahloiwa.

Imweni mitombo inode kushandisa waronzerwa mashandisirwe ayo ngevakafunda ngezvazvo ndapota ngatingwarire.

Ne mbuka dzetinogara nadzo mu mizi dzinayowo mitombo yaka gadzirwa ino detsera kudzirapa.

Ngatifundisane akhiti woye kuti njira dzaayo dzemazuwa ano dzekupesanisa kubarwa kwevana dzinodetsera yaambho kuti madzimai eshe adetsereke.

Mitombo ngaimwiwe zveienderana nekuti unozwei. Tisashandisa mitombo yekumwa kudzora.

Mukuhlana yaanemitombo yakawanda yakagadzirwa ngemimbiti yakawanda yaambo kuti ikone kupora ngekukasika.

Kwane mitombo yakasiyana-siyana, inokona kubetsera vana vadoko kuvarapa matenda akasiyana-siyana, evanga dhibana navo.

Mitombo yechingezi yabawanda yaamho, inobetsera matenga akasiyana-siyana. Asi zvinoga kutanga vavhenekwa ndidhogodheya vokuronzera vokuti ushandise.

Zvitumbu zvapera mutombo ngazvibekwe pakanaka pasingagumi vana zvinokone kushandiswa kunasirazve zvintani.

Akiti woye tisatontere matumbu eshe-eshe, atinoona akarashwa, koobeka mvura. Antani akona anenge ane mitombo inouraya.

Maphilizi antani etinopuwa ,ngatiteedze kumamwa sekubhuirwa kwetinenge taitwa ndidhokodheya. Tikasadaro, tinoangire kurwara.

Tisamwa mitombo yakawandisa teiti ndiko kuti dangani ndikasike kupona, ndapota ngatimwe zvetinenge tabhuirwa ngema dhokodheya.

Kwaane mitombo kuzvitoro nemuzvibhedhlera inodetsera yaambo kurapa makodo anenge eipanda.

Zvibhodhlera zvemitombo izvi zvinoda kurashwa kuretu kana kufushira pashi kana tapedza kushandisa mutombo urimo .

Kune mitombo isikaiti kuti tikaivhura tizoishandisa hee zuwa rinoteera ndapota ngairaswe .

Zvitumbu nemabhokisi ,nezvibhodhleya zvinenge zvapera mitombo ,zvine ndau yazvo yekoorashira.

Mutombo umwe ngaumwe ngaushande mashandisirwe awo yekudzora ngaidzorwe yekuphuza yophuziwa ndapota tisadhibanisa.

Ngatishandise mitombo yetinenge taronzerwa ngemadhokodheya kuti ndiyo inokona kurapa chitenda chandinenge ndeizwa zvinodetsera yaamho.

Zveshe zvakanyorwa pamitombo zvinoda kufundwa, zvinodetsera yaamho kuti tikone kuishandisa ngenjira kwayo.

Mutombo umwe naumwe inonasirwa wakanyorwa mashandisirwo awo teedzerai zvakanyorwa musati maushandisa.

Zvinode kutange waziya nekuvhenekwa denda reunozwa wozoona kutenga mutombo muzvibhedhlera nemuzvitoro zvinotengese mitombo.

Yona mimbiti yatinoona mumakwasha atakagarisana nawo ndiyo yoshandiswa mazuwa ano ngemichini kugadzira mutombo yechingezi yotooshandisa.

Mikhuhlane yakazonasirirwe mitombo yakawanda yaamho yeishandiswe mimbiti yemumakanyi medu muno metinogara.

Mukhuhlana ere watambudza? Ngatirumbe kuzvitoro zvinotengesa mitombo. Yakadzaremwo inopedza dambudzikoro.

Tisabeke mitombo peshe peshe. Ngaitsvetswe kuretu nekunogumira vana. Inokona kukuvadza vana.

Mutombo wega wega une ndau yeunosisire kungwaririrwa kuti usashata, ukone kugara weishanda zvakanaka.

Mitombo yemadziso yawanda yaambo. Tinokona koitenga kuzvitoro zviri muntaraunda mwetinogara.

Mitombo ye mazuva ano inorapa matenda yawanda yambo ino dhibanisira neyeku dzora ino detsera yambo ku maronda.

Mitombo indani yatinokona kurapa ndiyo tinoita ekudhokonywa kuti ipinde mukati yeitodetsera.

Ngatipuze mitombo inoenderana nematenda etinenge teizwa, teitedzera zvinenge zvabhuyiwa ndidhogodheya, zvinodetsera yaamho kuti tikasike kugwinya.

Mukhuhlana waane mitombo intani, yakagadzirwa ngemichini, asi yaishandisirwa mimbiti.

Kutoramba takabatirire pamitombopo kuti tikone kurapike matenda etingadhibane nawo ndiko kuti tipone.

Vana vadodori vane mitombo yavowo yakanasirwa inodetsera yamho kudzakisira matenda munyama dzawo

Madziso edu anokonawo kupanda ane mitombo yakawanda wanda inokona kumarapa zveienderana nemapandire awo.

Ngatinase kufunda zvakabharwa pamitombo yatinenge tatenga zvinodetsera yambo kuti tikone kuishandisa ngemazvo.

Pane wanga asati ambodzita ngebimbidzo ere akiti woye kana warizwa ende kuzviroro zvinotengeswe mutombo rinokasike kupera.

Kune madhogodheya akafunda ngezvemadziso. Waita dambudziko rumbeyo anokudetsera pachi padhuze.

Ngati funde nekuzwisisa zvakanyorwa mitombo yatinenge tapuwa kana kutenga tisati taishandisa zvinodetsera yambo.

Zvingadadisa yamho kanyi kwedu uno kukaakiwawo mhatso yekungwaririra vapengo kuti vagare zvakanaka.

Zvingadakadza yaampo kuti tione ndau dzinorapirwe vana vadodori kumabuya nemumakanyi mwetinogara kuti matenda atambire kuretu navo.

Munizviziya here kuti ku uye kowoniwa, ngewuntani wako urimuchibhedhlera , kunodetsera yampho kuti ukasike kupona.

Madhogodheya akafunda ngezvemazino, awanda yaamho muzvi bhedhlera, ngatiende kuchibhedhlera tohloyiwa, kuti mazino edu achaka hlamburuka ere.

Vantu ngavabgiirwe kuti muzvibhedhlera Mwane ndau dzinorapirwa vana vadodori vanenge vadhibana nematenda.

Vana vadodori vanosise kufundiswawo kudzingwarira, nekusatamba nezvitumbu zvakapera mitombo.

Vana vadoko vane zvibhehlera zvavovo nemadhokodheya akafundire kudetsera vona ngekuvape mitombo.

Muntaraunda munosiswe kuite bemberera rematenda anoashidzana kubudikidza ngekuita bonde.

Ngatidetserane kupa bemberera kuti ndombi dzisaite mimba dzisati dzakura zvine matambudziko.

Madhokodheya akafundira ngezvekurapa hwana vadoko awanda ngatiende nevana kuzvibhedhlera vaadetserwa.

Kune ndani mitombo isingatenderwi kupiwa vana vadoodori ndapota ngatinase kufunda mitombo yedu tisati taishandisa.

Kuhamba mupato kwakuda kutofundiswa kuti tiziye ngekuti usingazvizi unobira wakaemepo nemovha dzawanda kudai idzi .

Vana ngava fundiswe kuchaya hlombe kana veinge vapuwa chiro nge vasharuka zvino kombe kuti vano remeredza chi vantu chedu.

Kwane madhokodheya anokone kuziya vana vadoko ringaa denda riri haro ravanenge vadhibana naro. Variyo vakazvifunda.

Mukaka wa mai mutombo mukurutu pa mwana mudodori uno detsera yambo kuti mwana asa batwa nge zvitenda zvinga dai zvei tenderera.

Ana mai woyee mwaizviziya ere kuti kwaane michini unokona kuona mwana ari mundani zveibetsera yaambo kuona kukura kwemwana.

Zvinodetsera yaambo kuti denda rimwe ngarimwe rione muntu wakafunda ngezvaro akone kudetsera vantu.

Mazuva ano mishando haichaketi nemadzimai anokonavo kuite madhogodheya. Nekuchovha motikari ngevafunde zvavanoda.

Madhokodheya, anosise kutanga anasa kufunda, nekuzwisisa zvinenge zveidiwa ngemutombo vasati vaupa varwere.

Muntu weshe unosise kudzingwarira, kuti asabatwa ngandani matenda, anyari dhokodheya muntuwo, ngaadzingwarire.

Muntu ega ega une mushando wake waakafundira. Umwe ngaumwe ngaapuwe mukandlo wekuita wake.

Mumapato matinogara mune Vantu varimo Vakatogara kudetsera vanenge vadhibana nematambudziko veienda nayo kuzvibhedhlera.

Vana mai vane mimba endai kuchibhedhlera moningirwa nemadhokodheya akona ariyo kuti amudetsere.

Dhokodheya umwe ngaumwe uri muchibhedhlera une mushando waakafundira ngatirumbeyo todetserwa mbono yedu

Mwana uri mundani, waakukona kuoneka kuti muntunyi, kubudikidza ngemichini yaayo mazuwaano, inoshandiswa ngemadhokodheya.

Unge ngaumwe dhokodheya ari muchibhehleya ane zvaakafundire kurapa ngatiyendeyo tinohloyiwa nekudetserwa.

Kukasike kuvhenekwa nekuhloyiwa ngemadhogodheya kunodetsera yaamho kuti ukasike kurapwa denda risati ragodzongera munyama dzako.

Muntu umwe ngaumwe ngaadakarire kufundira mushando waanoda kuita ngenyara dzake. Zvakanaka yaamho.

Munhu umwe ngaumwe wakafundira mushando wake akaudakarira unouita ngemwazvo zvinodakadza yamho.

Ngatiende kovhenekwa ngazi dzedu kuzvibhedhlera ngemadhokodheya akafunda ngezvazvo zvinodetsera yaambo kuti tisapinda mumatambudziko.

Muzvibhedhlera mwaane michini inokona kuvheneka yega nekuhloya zvitenda, madhogodheya akangoningira.

Mazuwa ano ndau dzekurapirwa dzwwanda kune zvitoro zvinotengesa mutombo mumakanyi mwatinogara unokone kuende umwomwo wotodetserwa umwomwo wotopuwa mutombo.

Nhativhurewo zvitoro zvinotengesa mitombo muntaraunda dzatinogara kuti vandani vanogaremwo vasa hamba mumango wakareba vabatwa ngematenda.

Endaiwo mofundiswa kushandisa mitombo yakasiyana siyana yemazuva ano, tikone kudetserawo ntaraunda dzetinogara.

Zvitumbu nezvibhodhleya zvatinenge tadusa mutombo ngatirashe kuretu, kupfira pashi kana kupisha kuti vana vadodori vasatamba ndizvona.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo mutoriwo nema dhogodheya anokona kutidetsera nekutirapa pamatenda etinenge tiezwa.

Mitombo yetinorapwa ndiyo inendau yeyakafanire kungwaririrwa, kuti isatikuvadza, kana tazoishandisa.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvabawanda yambo. Zvinodetsera kuti mitombo isatidhurira , tikonezve kuiona nguwa dzeshe.

Mitombo umwe ngaumwe unofana kurongedzwa pandau pawo zveienderana nechirwere chaunorapa , hadzofaniri kudhibaniswa.

Azvibviri kudadisa kwazvo kuti mumakanyi matinogara maonekawo mune zvitoro zvinotengesa mitombo nevanodetsera voonekwawo varimo.

Mutombo yonasirwa mazuwano yawanda. Inhani ngeyekudzora, yekumwa neyekubaya.

Tisaende kootenge mitombo tisikazi kuvhenekwa nekuhloiwa ngaana dhogodheya kuti tiziye chitenda.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvawanda yambo mumakanyi, asi ndapita ngatitenge tahloiwa ngemadhokodheya tisati taenda kotenga.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvawanda yaamho nemadhogodheya atorimwowo anokona kutidetsera

Zvitoro zvinotengese mitombo zvawanda yaamho munharaunda dzatinogara. Tisatambudzika kubira teipedze mare kuende kuretu.

Majaha nendombi ngatitenderere muntaraunda dzetinogara teifundisa vantu varimwo kudzingwarira kuti vagare vakagwinya.

Zvinodetsera yaambo kuti vantu tipote teiunganidzana muntaraunda dzatinogara teifundisana nekupana mazano kuti tingadziite ngwaririrei tisabatwe ngematenda akasiyana-siyana.

Madhokoteya nevantani vakazvifundira ngavatendererewo kumakanyi kwedu uno vafundisewo vantu ngekudzigwaririra kumatenda akawanda wanda atingadhibana nawo unono.

Makondomu anodetsera yaambo kuite kuti tisabatwa ngematenda epabonde. Asi kuneiwewe mwana mudoodori vheya warekera bonde rakona.

Vantu vanoda kufundiswa mumakanyi umwo kuti ngavasangwarire matenda ngavarumbe kuzvibhedhlera kune madhokodheya anokone kuvabetsera.

Ngatichaye bemberera, mundaraunda dzatinogara, kuti vantu varime mashango, kupangudza ndunga.

Zvinoda vantu vanozvipira kutenderera mundharawunda mavo, veyichaya bemberera maringe nekushata kwekubhema.

Ngakunasirwe mabhuku akawanda yaambo kuti vantu vakone kufunda ngezvematenda vadetsereke mundaramo mwavo.

Vantu ngavahambe veifundiswa mumizi mavanogara ngematenda akawanda wanda etingadhibana nawo munyika yedu.

Unoda ndaramo yake ne mbono yake unoshamba nyara dzake nguva nge nguva ku nyanya nyanya abva ku chimbuzi.

Zvinthani zveironzwa zvinoda kuvhura nzee. Kwai panopangwa mwana wamambo newewo mukhonzwa yaiyawo unodetsereka.

Munozviziya ere kuti kudakara kwamai kunodetsera yambo mukukura kwemwana unenge arimutano nekubarwa kwake.

Mwana wendombi unoda kudetsera maningi mukukura kwake kuti zviro zvake zveshe zvihambe kahle. Unoda zviro zvakawanda.

Kuziya mbuya kuronzerwa. Ngatifundisane kuti kunematenda ano ashidzwana ngekusangana pabonde.

Kuziya mbuya kuronzerwa ngatifundise vantu veshe varimuntaraunda dzetinogara kuti mudzimai ane mimba unode kungwarirwa

Anamai nana baba mwainga mweizviziya ere kuti munokona kuperekedzana kuchibhedhleya koona mwana wenyu uri mundani pamuchini mweidetserwa ngemadhokoteya.

Zvinode kuchaye bemberera muntaraunda dzetinogara ,kuti tiende kuzvibhedhlera kovhenekwa ngazi dzedu. Zvinodetsera.

Majaha nentombi, veshe vanofanira kufundiswa kuti mhandara, dzinenguwa yedzinoyenda kumwedzi kuti zvisazo vashamisa.

Mitombo inodetsera kuti anamai nana baba tisaite marumuravakanya yaamwo muzvibhedhlera.

Mai ngavatambe nemwana wavo kubva achiri mundani zvinodetsera yaambo kuti vaite ukama hwakagwinya.

Madzimai ane mimba anode kubatikirwa kahle kuti akone kubara mwana wakahlamburuka.

Muntu weshe muisa nemudzimai unosise kudzingwarira nekupota eihloyiwa nekuvhenekwa kuti agwinye pabonde.

Unoda kanyi rake nendau yake unodetsera vanthani ngekuvafundisa zveshe zvaanoziya.

Madzimai woye munozviziya ere kuti mwakukona kuenda kuchitoro kotenga chekudzivheneka mwega kuti munemimba ere kana kuti amuna.

Munozviziyawo ere akhiti woye kuti kupota weirumbarumba, nekuite zvintani zvimushando zvakasiyana-siyana utori mutombo mukuru. Zvinoite kuti nyama dzedu dzisabatwa ngematenda.

Potaiwo meipundura bhora ngekuhamba mimango yakareba kuti makodo edu agare akagwinya matenda anotambira kuretu nesu.

Umwe ngaumwe madhokodheya une denda rake raakafundira kurapa enda kuna dhokodheya wakafundira kurapa denda raunozwa ndiko kuti udetsereke.

Mvura mutombo mukuru mumwiri wedu, tinofanira kumwa mvura yakawanda inotidetsera kuti tisabatwa ngezvimweni zvirwere.

Madhokodheya anoona ngezve makodo arimwo muzvibhedhlera ngatiende yo tinodetserwa ngekurapwa.

Une zveunozwa ere munyama dzako zvinokombe kuti dangani unedenda ririkukubata rumbe kuchibhehlera wovhenekwa.

Munhu weshe unofanire kugara eiongororwa, nekuvhenekwa, munyama dzake kuti apangadai pane matenda ere ari kunyangwira kwaari.

Unogona kubhuya nadhogodheya dambudziko rako reunozwa, uri kweuriyo, eishandisa kombiyuta akatokudetsera kuti wotenga mutombo.

Mishando yakawanda haicharwadzi mazuva ano ngekuti kwakushandiswa makombiyuta. Anobetsera yaamho pane zvaunenge veida kubvunza nekuziya.

Ngatingwarire vana vedu vendombi kunyanya kuti vasaita mimba vachiri vadodori zvinovangenesa mumadambudziko akawanda.

Vantu vanosisa kufundiswa kushandisa makombiyuta. Zvinodetsera yaampho mukuhambisa mashoko.

Munozviziya ere kuti madhokodheya anokona kutidetsera vari kuretu nesu veishandisa michini.

Munozviziyawo ere akiti woyee kuti kwaane michini inokona kutivheneka kubve kusoro kugume kumirenje yeiona zveshe zvirimukati mwedu.

Muzvibhehlera mwane michini inokona kutivheneka newewo mutenda wakhona weiona zvirikuitwa.

Kupona akuchanesi mazuwano, mitombo yooneka peshe peshe inorapa matenda akasiyana siyana atingadhibana nawo.

Kufunda akuperi azvinei kuti wachembera Ngati vhunzewo vandani matinogaramo mimbiti inokwanisa kuti detsera kurapa matenda.

Ndau yeChipinge yangwaudza, yazikana mapani eshe kuti ndiko kune mimbiti inorapa, inodetsera vakawanda.

Zvinobade kugwinya kumwe nzinde. Inodetsera yaambo kune zvirwere zvendani zvetinozwa. Ukasadaro unofa.

Ngatisime mimbiti mumakanyi edu kwetinogara inodetsera yaampo pakurapa matenda etingadhibana nawo.

Indani mimbiti yetinorimire pashi teiti haina mishando, ndapota ngatiingwarire yodetsera.

Mashakani emimbiti ndiwo andani oshandiswa kurapa zvimweni zvirwere zvinodhibanwa nazvo.

Ninga kubai kurwa kwakanaka yambo kusingadhuri kunoneka peshe peshe nemumabuya mwetiri angorimwo.

Kuneseka nematenda kuda mukore uno mukore wedu mwari akatiitira nyasha wakatipa mitombo isingatengwi isingadhuri zvakazara mumashango atakagara nawo chako kungotsa nekutokumwa watopona.

Kona kachiroko keunoona kungatei akana shwiro unozviziya ere kuti kanokona kukuponesa kuneamweni matenda ewunga dhibhana nawo.

Ngeriri pirizi raungandikomba risingazi kunasirwa ngemimbiti iri mumakwasha erimukanyi mwedu munomu ndiri one.

Munozviziya ere kuti nyuchi dzinodetserawo yaambo mukugadzirwa kwemitombo ngemimbiti yakawanda mushango.

Munozviziya here kuti mitombo yedu yechivantu, ndiyo yoshandiswa kugadzira yemazuva ano?

Mashakani ane mbiti yakawanda ndiwo anoshandiswa kuita mitombo asi endani anoshandise nzinde.

Mitombo yechivantu, yakanaka yaamho ngekuti inenge isina kudhibaniswa, zvinozo konzera kuti tiite amweni matenda.

Mitombo yedu yechiantu ndoyakunyanya kuzwi tishandise ngekuti aibari amweni matenda kana tikaishandisa sezvinoita yechiyungu.

Tinokona kuto nasirawo mitombo yedu yemazuwaano teyishandisa mimbiti yetinayo kana tikaona michini yakona yekushandisa.

Kudhaya taiziye kuti n'anga dzega ndidzo dzinoziya mitombo inorapa. Asi mazuva ano vantu vakawanda vakuziya mitombo yemushango.

Chimbiti dzinozi gavakava chaita mudhumo kunyika dzakasiyana siyana ngenda yekurapa matenda akawanda. Chinodetsera yaambo.

Munozviziva here kuti mumbiti inoshandiswa kurape vantu inokonazve kurape mbuka dzatinogara nadzo mumizi.

Tsangamidzi mutombo mukurutu unoshanda yambo kurapa matenda akawanda wanda atinga dhibana nawo .

Mumakanyi mwedu umo, ngatisimewo mimbiti yakasiyana-siyana. Inodetsera yaamho, kurapa anhani matenda, atingadhibana nawo.

Kanyi redu rinoiri mandau rakadiwa yaamho ndimarure akatipe makwasha anemimbiti yakasiyanasiyana inokona kurapa matenda.

Vantu vakawanda vanobva kumatirimana enyika veiuya uno kanyi kwedu Chipinge kotsvaka mumbiti yekudzirapa ndiyo.

Mungazviziya ere musingazi kuronzerwa kuti matenda andani anorapika ngemimbiti yemushango yatinoona zuwa ngezuwa.

Munozviziya ere, kuti mutikiti wemene, tikaurya une zveunotidetsera, munyama dzedu, nemukukura kwedu.

Wasima mumbuti watutsira mhono yake ngekuti ndikwo kupona kwemazuwa ano kweku shandise nzinde.

Mimbiti ntaa yatinosima teiti maruwa inodetsera yaambo pakunasirwa kwemitombo yemazuwaano.

Ngatirye miriwo yekudhaya yaiyriwa ngevasharuka vedu inodetsera yaamho kuti tisabatwa ngezvirwere ngekuti itoriwo mitombo pachayo.

Vantu vakawanda vanobva kune dzindani munyika varikuuya kanyi kwedu uno. Koona makwasha nemimbiti inorapa ingadai irimwo, zvinobadakadza yaambo.

Munyemba ngeundani wemuriwo dzetinosheesa sadza kubeni ngerimweni ritivi tinenge teitodzirapa ngekuti mitombo.

Mimbiti indani yetinoona muntaraunda dzetinogara tinoione ingatei haina mishando, kubeni mitombo inokona kutotidetsera.

Bhedhi bhushi, kukwika haro asi utoriwo mutombo waakurapa zvindanhi, zvirwere wandu weitopona.

Musheyanzviru ngeumweni mutombo wechivantu, unokona kutidetsera kurapa antani matenda akadayi ngebhiphii.

Zvakuda kutoshandisawo midziyo yedu yatinayo mundaraunda dzedu dzatinogara kugadzira mitombo ngemimbiti irimo.

Munozviziya ere kuti tsangamidzi nendimu zvinokone kudhibaniswa. Muntu otopuza kutorapa andani matenda.

Mukomocha ngeumweni wemimbiti yakushandiswa kuite mitombo inorapa zvindani, zvirwere.

Kudhaya, taisime maruwa kuti pamuzi paseje, asi mazuwaano ,odetsera yaampho, kurapa matenda akawanda .

Ngatisime muriwo yairyiwa kudhaya ngevasharukwa inodetsera yambo kuti mwiri yedu igare yakagwinya tisabatwa nematenda.

Vapishe shango vauraya vantu. Ngekuti mitombo yakawanda inobva mimbiti yemugwasha.

Kugadzira mitombo ngemimbiti hakunyanyi hako kuhlupa Indani tinokona kutoanika mashakani akona.

Ngatikoshese mimbiti iri muntaraunda dzetinogara. Nekuinasirira inotibetsera kurapa matenda.

Mimbiti mizhinji yetinoona yamitombo inorapa andani maruva, mashakani nenzinde.

Mumbuti wegavakava ndimapedza zveshe unorapa matenda akawanda-wanda, mukati nekubanze, kudzora nekumwa.

Tisatema mimbiti iri muntaraunda mwedu ngatitoitutsira kusima kuti iwande ngekuti inodetsera kugadzira mitombo.

Kambuti kanozi gavakava mukurumbira wako waenda kuretu weku rapa matenda akawanda yambo emukati ne eku banze.

Vantu woye tisatema mimbiti nemakwasha ngatitoangura kudetsera kuisima ngekuti inodetsera yambo mukurapa kwematenda.

Munthu umwe ngaumwe ngaaite kamunda kake kaanosima mimbiti yemihlobo yakawanda wanda inokone kudetsera kurape matenda .

Ukasime mumbuti watutsire mhono yako ngekuti mazuwa ano mitombo yeshe yakubve kumakwasha ari munharaunda dzedu.

Ngatiendewo kofundira kuti mitombo yazvinezvi iyi inoitwa gadzirirwei veishandisa mimbiti tigadzirewo yedu.

Nevana vadoko, ngavafundiswewo kusimwa mimbiti, vabhiirwe mishando yayo. Ndikwo kuti vaziye ,kukosha kwemimbiti mundau dzetinogara.

Tine madhodha nemadzimai varumbwana nendombi vakasvipira kuhamba veyifundisa vantu kuti mumbiti inorapa.

Vantu vakawanda vakugona kugadzira Vega mitombo yechivantu kuishandisa nembiti yatinayo mumakanyi medu.

Mimbiti yeshe mitombo. Tingaita hedu ekukorera kuziya kuti uyu unorapei, asi yeidetsera.